Daganna maate yaa mayyaate? Daganna maate yee su'ma fushshihu ayeeti? Daganna maate hiiko heedhanno? Daganna maate yinihu mayiraati? Daganna maate ayira horo uyitanno?

Mininna dubbu saada yaa mayyaate? Mininna dubbu saada hiikko heedhanno? Mininna dubbu saadati horose maati? Mininna dubbu saada mayira kalaqantino? Dubbunna mini saada kalaqihu ayeeti?

Faashine yaa mayyaate? Faashine yaanno qaali mama kalaqamino? Faashine yaanno qaali hiikko kalaqamino? Faashine yaanno qaalira lawanno qaali maati? Faashine yaanno qaalira gurchu qaali maati? Faashinete horo noose?

Faashine yaa Mayyaate? faashine mamaro daggino? Faashine ayi loosino? Faashine hiikko lonisooni ? Faashine mamaro loonisi? Faashinete ayi loosib? Faashinete horose maati?

Daddalo yaa mayyaate? Daddalo yaanno qaalira horo noosi? Daddalo yaanno qaali mamii dayinoho? Daddalo hiikko daddallanni? Daddalo mayira daddallanni? Daddaloho lawanno qaali maati? Daddaloho gurchu qaali maati?

daganna maate yaa maati? daganna maate hiikko heedhaho? daganna maate mamaro kalaqanteho? daganna maate ayi kalaqino? daganna maate yaanno qaalira lawanno qaali maati?

Hijaara yaa mayate, hijaara yaano qaali sidaamenyaho, hijaara yaano qaali mamaro hananfoho ,hijaara yaano qaali hiikko heeranoho, hijaara hijaaranihu mamoteti

Babbaxino dani uduunnicho Yaa mayaate babbaxino dani uduuncho ayi kalaqi? Babbaxino dani uduunnichi hiikko heeranno babbaxino dani uduuncho yee su'ma fushihu ayiiti? babbaxino dani uduunnichi hiikkiichoti heerannohu

Biifisa yaa mayyaate? biifisa mamaro hanaffewo? biifisa hiissi'ne biifinsanni? biifinsannihu maati? biifisa yaanno qaale balaxe su'ma ayi fushsheewo?

Egenshiisha yaa mayaate egenshiisha yaano qaali mami dayinoho egenshiisha yaano qaale ayeeti balaxe boreessihu egenshiisha yinanniri maati egenshiishaniri isi maati

Mininna dubbu saada yaa mayyate? Mininna dubbu saada mereero no badooshshu. Mininna dubbu saada mitteenni mayira borreessini? Mininna dubbu saadara lawanno qaali maati? Mininna dubbu saada yaa sidaaminyaho?

muronna laalo yaa mayyaate? muronna laalote mereero ma badooshshi no? muronna laalo ye lamewa badihu ayeti? muronna laalo hiikko heedhanno? muronna laalo mamaro kalaqantino?

Owaante yaa mayyaate? owaante hiikko heedhao? yowaante yee su'mase ayifushshewo? owaante yaanno qaali mamiinni daayiinoh? owaantanniri maati? owaante mamaro kalaqantinote?

Muuziiqa yaa mayyaate muuziiqu mamaro kalaqamino muuziiqu hiikko kalaqamino muuziiqa ayi kalaqino muuziiqa mayira kalanqi muuziiquyiti horosi maati

Seensille yaa Mayyaate? Seensille yaanno qaalira gurchu qaali maati? seensille yaanno qaalira lawanno qaali maati ? Seensille yaanno qaale balaxe ayeti seensille abbeehu? Seensille yaanno qaalira horo noosi?

Ama'no yaa maati, ama'note horo maati, ama'no yaano qaali maminni daayino, ama'ninnaniri maati, hiittoni ama'na dandiinanni hiitto ikkine ama'ninnani, maati ama'ninanniri ?

Boohaarranni mereershsha yaa mayyaate? Boohaarranni mereershsha maayiiraati isi loonsannihu? Boohaarranni mereershsha hiikkichooti? Boohaarranni mereershsha maayiira hasiissu? Boohaarranni mereershsha yaanno qaale ayi kalaqewo?

Daganna maate, daganna maate yaa mayyaate? daganna maate yaanno qaale ayeeoo horonsidhanno? daganna maate hiikko heedhanno? daganna maate yaanno qaale abbihu isi ayeeti? Daganna maate yaa mayyaate?

Odoo yaa mayyaate odoo ayeera odeessinanni odoo yaanno qaali mamaro hanafino odoo yee borreessihu ayeeti odoo yaanno qaalira lawannohu maati odoo yaanno qaalira gurchu maati

Seensille yaa mayyaate seensille ayi kalaqino seensille mayiira kalanqi seensilleho horo noosi seensille yee su'ma ayi fushshi seensillu mamaro hanafinoho seensillu maara hanafino

Seesa yaa mayyaate? seesa yaa mamoote hanaffu? seesa seessannori ayeeooti? seesu maayiira hasiisanno? seesa hiikkiicho seensanni? seesa maayiira seensanni?

Agatto yaa mayyaate? agatto yee su'ma ayi fushshino? agatto ayi loosino? agatto hiikko loonsoyi? agattote lawanno qaali maati? agatto hiikko heedhanno?

Biifisa yaa mayaate, biifisa yaanno qaali mammoote daayiino, ayeeti biifinsannihu? mammooteeti biifinsannihu? maayiira biifinsanni? mamaro biifinsanni hiittoo biifinsanni?

Amma'note yaa mayyaate? amma'no hiittoonni amma'ninayi? Amma'na hiitto assine amma'ninayi? Amma'na hiikko amma'ninayi? Amma'no mamooteeti ammannannihu?

Sicconna badooshshe yaa maayate, sicconna badooshshe ayi kalaqino, siccunna badooshshu mamani heerano, sicconna badooshsheho kawano qaali maati, sicconna badooshsheho gurchu qaali maati ?

babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate? babbaxxewo dani uduunnichi hiikko hee'rawo? babbaxxino dani uduunnichira horo noosi? babbaxxino dani uduunnichita horosi borreesssi ?babbaxxino dani uduunnichira gurchu maati?

Seesa yaa Mayyaate? seesa hiitto ikkine seenisayi? seesa seesannohu ayeti? Labbaahuniso meyahu seesanno? seesu jawahonisso shiimaho hasiisawo? seesa yaanno qaale ayi kalaqi?

mini uduunne yaa mayyaate? mini uduunne aye loosanno? mini uduunne mayra loonsoonni? mini uduunnira lawanno qaali maati? mini uduunne yine koye mayra borreessini? mini uduunne mamaro hanaffoy?

Baattote ofollanna dhagge yaa Mayyaate? baattote ofollanna dhagge noose? baattote ofollanna dhaggete daafira ma afatto? baattote ofollanna dhaggete lawanno qaali noose? baattote ofollanna dhaggete gurichu qaali noose?

Minenna biirote uduunnichooti yaa mayyaate minenna biirote uduunnichi mamaro hanafino mininna biirote uduunnichira xaadooshshu noonsa mininna biirote uduunnichira badooshshu noonsa mininna biirote uduunnichi mamaro loosamino

giwirinnaho yaa mayyate? giwirinnuyiti horosi maati maati? giwirinna horonsidhanno daga hitteeti? giwirinna mayra horonsi'nanni giwirinna ayeeo horonsidhanno? giwirinna hiikko horonsi'nanni?

Mininna dubbu saada yaa mayyaate? Mininna dubbu saada saada mereero ma fiixoomi no? Mininna dubbu saada hiikko heedhannoreeti? Mininna dubbu saada mamaro hanaffewooreeti? Mininna dubbu saada yee su'ma ayi fushshi.

adawu agaranno ya mayyaate? adawu agarano hittoreeti? adawu agarano hiiko heedhannoreeti? adawu agaraano mamaro kalaqantino? adawu agaraanora lawanno qaali maati? adawu agaraanora qurchu qaali maati?

Seensille yaa mayyaate seensillu hiikko heeranno seensille yee su'ma ayi fushshi seensille yine mamarooti su'mma fushshinoysihu seensillu hiikko heeranno seensille hiikkiicho seensanni

adawu agaraano yaa mayyaate adawu agaraano hiikko heedhanno? adawu agaraano yee su'ma ayi fushshi? adawu agaraano mamaro kalaqantinoreeti? adawu agaraano ya ayeeti isi?

biifisa yaa mayyaate? biifisa yaa ayi fushshi su'ma ?biifisa ayeeooti biifinsanniri? biifinsanniri maati? biifisa yee su'm fushshi manchi ayeeti? biifisa mamoote biifinsanni?

afantino gashshaanonna annwa yaa mayyate? afantino gashshsanonna annuwi hiikko heedhannoreeti? afantino gashshannoranna annuwara horo noonsa? afantino gashshaanonna annuwa mama heedhannoreeti? afantino gaashshaanonna annuwa ma kaa'litanno?

Odoo yaa mayyaate? Odoote horo noose? Odoo ayeera odeessinanni? Odoo yaanno qaali mamii dayiinoho? Odoo roorenka hiitti daga odeessitanno?

Babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate babbaxxino dani uduunnicho hiitto assine horoonsi'nanni babbaxxino dani uduunnicho aye'oo horoonsidhanno babbaxxono dani uduunnichi mamoote kalaqamino

Mininna biirote uduunnicho yaa mayyate mininna biirote uduunicho yine lamewa Mayra beenki mininna biirote uduunnichi hiikko heeranno mininna biirote uduunnocho ayi kalaqino mininna biirote uduunnicho su'ma fushshihu ayeeti?